Manni kun mana citaa irraa ijaarame yoo ta'u halluu alaabaa abbaa Gadaa kan ta'e gurraacha, diimaa fi adii dibamee jira. Mana kana duuba mukkeen gurguddoon kan jiran yoo ta'u manichi baayyee bareeda.

Suuraa kanarratti kan argamu ijoolle umuriin ishee afuriiti hanga jaha ta'u ibsituu yookaan taappeella guyyaa jalqaba barumsa bara Kuma lamaafi kudha toorba jedhu qabatte agarsiisa Kun immoo guyya jalqaba barumsa deemu ishe ibsuufi

Lukkuun ykn handaaqqoon kun jaha tahaanii dhaabbachaa kan jiraniidha. lukkuu kana keessaa tokko lukkuu kormaa kan taheedha. lukkuun shan ammoo lukkuu dhaltuu kan buphaa buustuudha. lukkuu dhaltuun kun bifti ishee diddiimtuu kan taateedha. lukkuu kormaa ku ammoo bifti isaa adii dheeraa kan taheedha.

Qonnaan bultoonni midhaan oomishatan yeroodhaan dafanii bokkaan itoo itti hindeebi'in kaasanii dhahachuun baay'ee barbaachisaadha. Sababni isaas oomoshni itti dadhabame bokkaa si'a tokko qofa roobuun manca'uu danda'a waanta'eefidha. Yoodafanii dhahanii galchan ofii isaanii qofa itoo hintaane uummata hundaaf fayyada.

Fakiin asii olitti mul'atu kun fakii nyaata piizaa fii dhugaatii biraati. akkasumas harkii namoota baay'ee nyaata kana kutatanii nyaachuuf kan qabataanii jiranidha. Nyaanni piizaa kun nyaata baay'ee mi'awaa fi gatiin isaa qaalii ta'edha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirruu ammoo suuraa namoota walgahii taa'aa jiranidha. Namni wal gahii kana gaggeessaa jiru ammoo muummicha ministeeraa biyya keenyaa kan ta'an Dr Abiyyi Ahmedii dha. Namoonni biroo. moo dhaggeeffattootadha

Bineensa dagalaa kan ta'ee bineensoonni hundii kan baay'ee sodatan leencaa kan jedhamu fakki kanarra nutti argama. Leenci kun yeroo baay'ee bosonabaay'ee baldhaa fi guddaa ta'e keessa jiraachu kan filatudha. Akkuma kanallee sodaa fi romma tokko malee kan juraatudha

Namoota hojii irratti bobba`anii jiran argaa jirra. Namoonni kunneen namoota hojii ijaarsa karaa irratti hirmaachaa karaa kana ammoo ijaaraa jiranidha. Karaan isaan ijaaraa jiran kun ammoo karaa koobilii jedhamuun kan beekkamudha.

Sagantaan tokko tokko kan akka sagantaa guyyaa dhalootaa kabajamu afuuffeewwan bareedanii fi miidhagan tokko tokko halluu adda addaatiin mana tokko keessatti akka Kabajan kan godhudha. Isa biratti nyaatni akka keekii fa'aa ni qophaa'a.

JIreenya maatii tokkoo keessatti haati ilmaan ishee sooruu keessatti gahee guddaa qabdi. Kana qofaa osoo hin taane daa'imummaa irraa eegaluun kunuunsa kan gootuuf haadhadha. Kanaafuu namni kamuu haadha isaa baay'ee jaallata.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suura qalama barreeffamaati. Qalamni barreeffamaa kun waraqaa irratti barreessuuf kan oolu yoo ta'u, haalluu cuquliisa ta'e qaba. Qalamni barreeffamaa kun Biikii kan jedhamu yoo ta'u ,erga oomishamuu eegalee waggoota torbaatamaa ol lakkoofsiseera.

Suuraa kana irratti kan argamu namoota uffata aadaa ummata Oromoo Tuulamaa uffatanii sirbaa jiran man ibsuudha. Kunis dhiiraa fi shamarraniin kan shubbisaa jiran kan agrsiisu ta'e baayyee kan nama hawwatuu fi namatti toluudha.

Dhugaatiin biiraa jedhamee waamamu akka addunyaatti fayyadamtoota hedduu qabaachuudhaan kan beekamudha. Dhugaatiin kun warshaalee hedduu keessatti oomishamuudhaan kan beekamu yoota'u; Warri kana irratti bobba'an bu'a qabeeyyii ta'anii jiru. Haata'u iyyuu malee miidhaan inni dhala namaa irraan gahu hedduu waanta ta'eef ofeeggannoo gahaa barbaada.

Wanti suuraa kanarratti argaa jiru kun ammoo suuraa aasxaa yookaan loogoo yookaan ammoo mallattoo ministeera maallaqaa federal diimocraatic ripabilikii itoopiyaa kan nuuf ibsudha yoo ta'u bakka waajirri maallaqichaa argamutti argama

Sirbitoonni afaan oromoo sirboota aadaa duudhaa afaan oromoo ibsuu dandahama yommuu ta'u kessuma immo sirbi hirphaa aadaa uummata oromoo sirritti ni ibsa. maqaan sirbituu hirphaa bira dhaabbatee jiru eenyu baay'inaan sirba aada eessa sirba?

Fakkii shubbistoota dhiiraa walitti qabamanii dirree irraa shubbisaa jiraniidha. Shubbistoonni kunneen uffata gosa lama kan qaban yoo ta'u hundi isaanii ulee harkatti qabatanii mataatti immoo waan akka anfaarroo leencaa godhatanii sirbaa jiru.

Namoonni kunneen, gamtaa abbootii gadaa Oromiyaati. Abbootiin gadaa namoota akka aadaa Oromootti saba Oromoo bulchaa turanii dha. Sirni bulchiinsa abbaa gadaatin durfamu sirna gadaa oromoo faana waggoota hedduu ture faana gaggeeffamaa tureera.

Meeshaaleen kunneen, meeshaalee faayaa garaa garaati. Faayni kunneen, haalluu keelloo yokin warqee ta'e kan qabu yoo ta'u, faaya morma fi quba harkaatti kaawwatamuu dha. Faayni kunneen, sibiilota gatii guddaa qaban keessaa tokko warqee irraa hojjataman.

Hundeen diimaa gosoota fuduraalee fi kuduraalee keessaa tokko ta'ee kan halluun qola isaa illee diimaa ta'ee fi gaafa keessa isaa bannee ilaallus diimaadha. Kunis biqilaa qaama namaatiif fayyummaa fi ijaarsa kennudha.

Manneen amantaa kanneen kiristaana jedhaman keessatti yeroo hedduu irra deddeebiin garee namoota gurguddaa yookiin xixiqqoo kanneen faarfattoota jedhaman kan qabanii fi Isaanis yeroo barbaachisaa ta'etti mana amantaa ala bahanii illee ni faarfatu.

Manneen hojii hojiin waraqaan wal qabatu keessattu meeshaa ittiin waraqaa koppii kaasan dabalatee meeshaalee biroo xixiqqoo hedduutu jira. Isaan keessaa baay'ee barbaachisaa kan ta'e tokko meeshaa ittiin waraqaa kutuuf fayyadudha.

Hoteela beekamaadha namoonni baayyeen dhufanii fayyadamu akkuma kana kan argaa jirru lammii itiyoophiyaadha bifti isaani uffannaan isaani nii hima egaa afaan nama kahuun aadaa keenya waan taheef isaanis akkasuma godhan

Misooma magaalaa bifa bareedaa fi hawwataa ta'een hojjetamee jiru. Misoomni haara'umsa manneen magaalaa fi daandiiwwan magaala keessaa qulqullina magaalaa daran kan dabaluu fi guddina magaalotaa baay'ee kan saffisiisudha. Qilleensi jireenya namaaf mijataa ta'e akka jiraatu taasisa.

Nama siyaasaa kan ta'e obbo Geetachoo Raddaa namni jedhamu waltajjii gaggeessaa kan jirudha. Paarlaamaa irratti wal gahii gaggeeffamaa jiru yoo ta'u, miseensota paarlaamaa baayyeetu galma kana geessatti argamee waltajjicha hirmaachaa jira.

Daldaltoonni barnoota gahaa qaban yeroo gabaa keessatti hojjetan baasiifi galii isaanii to'achuudhaaf yaadannoo qabachaa adeeman bu'a qabeeyyii ta'uudhaan beekamu. Warreen yaadannoo hinqabanne immoo galii isaanii to'achuu waanta hindandeenyeef kisaaraa keessa itoo isaan galanii argina.

Namni haalluu gogaa adii qabu kun, maal gadi ilaalaa yokin maal daawwachaa jira? Lafti gammoojjii kun, eessatti argama? Harawwan xixiqqoo boolla keessatti uumaman ,sababaa fi humnoota akka kamiin uumaman? Bishaan ho'aan qaama namaaf, faayidaa akka kamii qaba?

Suuraa kana irratti kan argamu maanguddoo qamisii bifa buburree uffattee jirtuudha. Qamisii kana irratti immoo uffata aadaa 'naxalaa' jedhamu uffattee jirti. Miila isheetti kophee bifa gurraachaa godhattee, harka isheetiin qamisii ishee agarsiisaa jirti.

Bakki kun, bakka ijaarsi garaa garaa kan akka daandii itti adeemsifamaa jiruu dha. Konkolaattonni geejiba ijaarsaa adda addaa ni mul'atu. Bakka kanatti biqiloonni magariisni kan jiran yoo ta'u, daandiin biqiloota kana gidduu baafamaa jira.

Namni kun, ibsa dhimmoota maal faana walqabatanii kennaa jira? Namni isa kennaa jiru kun, maqaan isaa eenyudha? Aangoon nama kanaa maalidha? Dargaggooraaf bakka bashannanaa fi ispoortii babal'isuun biyyaaf faayidaa akka kamiifaa qaba?

Namichi kun tiraafikii kan taheedha. tiraafikiin kun konkolaataa dhaabee adabbii itti kennee ykn waraqaa ittii adabe itti kennaa jira. tiraafikiin kun akka balaan addaa addaa hin uumamne eega. uffanaan tiraafikii kanaa halluu lamaan kan qabuudha. innis halluu bicaa fi gurraacha kan taheedha.

Daraaraan kun, haalluu bareedaa keelloo adii ta'e qaba. Daraaraan kun, daraaraa uumamaan marge yookiin daraaraa pilaastika irraa hojjatame osoo hin taane kan uumamaadha. Daraaraan faayidaalee kan akka qalama ittiin hojjachuuf fi miidhaginaaf faayidaa hedduu qaba.

Suuraa kana irratti kana agarru nama siyaasaa fi mootummaa Itiyoophiyaa duraanii kan ta'e obboo Haayile Maariyam Dassaaleny yoo ta'u harka isaa ool qabuun sirna kakuu raawwachaa jira. Cinaa isaa alaabaan mootummaa Itiyoophiyaa dhaabbatee jira.

Suuraan armaan olii suuraa dubartii amartii morma ishee irra jiru qofaatti kan argisiisudha. Amartiin kun warqii irraa kan tolfameeru, bufa daraaraa fakkaatu kan qabudha. Rifeensii fi lapheen ishii gartokkoon ni mul'atu.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura kophee miila guutumaan guututti hin dhoksinee dha. Kopheewwan kun, gogaa irraa kan hojjataman yoo ta'u, haalluu diimaa fi gurracha qabu. Kopheewwan kun, uffata adii irra afamanii gurgurtaaf qopha'anii jiru

Suuraan armaan olitti ilaalaa jirru kun immoo suuraa muduraawwan garaa garaa yoo ta'u, kanneen akka timaatimii, burtukaanaa, dabaaqulaa, qullubbii diimaa, loomii fi kanneen biroo ni argamu. Muduraawwan kun fayyaaf gaariifha.

1. Suurri armaan olii meeshaa iddootti uummanni naannoo sana jiratu balfa garagaraa akka itti gatuuf qophaa'e mul'isa. 2. Meeshichi kutaawwan bakka sadiitti halluuwwan adda addaatiin fi mallattooleedhaan qoodaman qaba. 3. Kutaan gama harka bitaan jiru halluu magariisa dibameera.

Maariyaam amantaa warra Kaatolikii fi Ortoodoksiidhaan baay'ee kan kabajamtudha. Seenaan dubartii kanaa kan inni ka'u, osoo dhiira hin beekiin Gooftaa yesuusiin dahuu isheetiini. Dubartii kabajamtuu hanga har'aatti illee jirti jedhamtee namoota muraasaan kan amanamtudha.

Fakkii kana irratti kan argamu teessuma irra jireessan waajjiraalee addaa addaa keessatti kan argamuu fi isa cinattis fakkiin teessuma biroo kan argamui fi teessumicha irras meeshaan elektirooniksii laaftoppíi kan argamuu dha.

Bineensi kun bineensota bosonaa keessaa isa tokko yoo ta'u maqaan isaa Leenca kan jedhamudha. Leencii bineensota foon sooratan keessaa isa tokko yoo ta'u yeroo baayyee mootii bineensota bosonaa jedhamun beekaama.

Dubartoonni ulee fi gaachana qabatanii sirbuu fi dhiichisuun sirba keessatti waan baay'ee baramaa miti. Garuu osoo akkana godhu ta'ee shakkii tokko malee kan irraa bareeduu fi namoota hedduun ni hawwama.

Humni waraanaa guddina teekinooloojii akkasumas guddina dinaagdee biyya tokkoof murteessaadha. Waraanni kunneen milishaa naannoo jedhamuun beekamu. Isaanis leenjii loltummaa isaanii xummuranii yeroo isaan eebbaaf qaqqaban argisiisa. Akkasuma illee alaabaa biyyoolessaa Itoophiyaa fi naannoo Oromiyaa qabatanii jiru.

Kopheewwan dubartootaa karaalee baay'een kan dhiirotaa irraa adda ta'ee oomishama. Keessumaa kopheewwan bara si'anaa fuulduraan qal'aa kan gogaa yookaan waan miidhagu irraa hojjatamuu fi jalaan immoo koomee ol dheeraa qaba.

Aadaan uffaannaa sabaa, sablammootaa fi uummattoota baayyee kan nama ajaa'ibuu fi nama dinqisiisudha. Namoonni baayyeen haala rifeensa ofii itti bareeffatan namootaa, gara namootaatti addaa addummaa ni qabaatu. Haati Kun walakaan rifeensa haaddatteetti.

Balbaloonni ammaa baay'een isaanii kanneen sibiila irraa hojjatamanii fi qabannaan ittiin balbala sana banana akkasumas ittiin qabatanii cufanis sibiila kophaatti hojjatama. Sibiilli Kun kana namatti tolu sibiilaan waan itti hojjatamuuf yoo feene baasuu dandeenya.

Kombaayinarri meeshaa bifa konkolaataa qabu, ta'ee fuldura isaatii meeshaalee akka haamtuu ta'an lakkoofsaan hedduu ta'an kan ofirraa qabuu fi al tokkotti midhaan dheedhii heektaara baayyee haamee yookaan sassaabee al tokkotti kan calleessudha.

Kitaaabaa seenaa dubartootaa of keessatti qabateedha. Qola kitaabaa kana irratti suuraa dubartii Oromoo kan taate arguun ni danda'ama. Barreeffama Afaan Oromoo fi afaan Ingiliffaan barreeffame arguun ni danda'ama. Bifni qola kitaaba kanaa bulee akka ta'eedha kan mul'atu.

Namoonni kunneen, namoota uffata aadaa isaanii kaawwatanii kolfaa fi haasa'aa jiranii dha. Dubartoonni kun, uffata dheeraa akkasumas shashii dheeraa uffatanii kan jiran yoo ta'u, akkasumas caaccuu morma isaanitti kaawwatanii dhaabbatanii taphachaa iru.

Dhugaatin kun maalidha? Dhugaatin kun dhugaatii alkoolii of keessaa qabudha. Dhugaatin kun meeshaa biroo keessaa gara burcuqqootti buufamaa jira. Dhugaatin alkoolii yeroo baayyisanii dhugaan fayyaa qaama nama irratti miidhaa ni geesisa.

Suuraa kana irratti kan argamu gosoota nyaataa muduraalee yammuu ta'an; isaannis maasaa irra facaafamuun biqilanii kan guddatanii dha. Dabalataan nyaatawwan fayyaa dhala namaa eegan keessatti kan ramadamanii fi bifti isaaniis magariisa kan ta'ee dha.

Gasoon meeshaalee hawaasa keenya biratti itti fayyadaman kan ta'e addatti immoo uummata baadiyyaa biratti lafa ittiin shoggoruu fi marga lafa irraa ittiin soquuf kan ooludha. Innis kan inni irraa hojjetamu sibiila bal'dhaa fi muka sorooraa irraa kan hojjetamudha.

Biyyi tokko nageenyaa fi tasgabbii uummata ishii mirkaneessuuf humna waraana addaa qabaachuu kan qabdudha. Konkolaataan toora galanii deemaa jiran kunneen raayyaa ittisa biyyaa alaabaa mootummaa Federaalaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa qabatanii deemaa jiraniiti.

Dirree bal'aan kan lafa diriiraa fi gabbataa qabu, midhaan akaakuu adda addaa oomishuu ni danda'a. Lafti kun tooraan qamadiin irratti kan faca'ee jirudha. Qamadiin kun qotee bultoota gareen hojjetaniin oomishama.

Yeroo hedduu chaayinoonni biyyoota addunyaa biroo irraa sooshaal miidiyaa kan mataa isaanii kophaatti ittiin waliif galan ni qabu. Maqaan sooshaal miidiyaa kanaas "WeChat" kan jedhamuu fi halluu magariisaa fi adii qaba.

Meeshaaleen elektirooniksii kan akka bilbilaa, kompiitaraa, fi kanneen biroon humna ibsaa barbaadu. Kunis karaa meeshaa qoqqoodduu jedhamtu kanaan ibsaa fudhatu. Qoqqoodduun kun meeshaalee elektirooniksii hedduu keessummeessuu kan danda'udha. Bantuu fi cuftuu ofirraa qaba.

Addunyaan har'a keessa jiraachaa jirru kun meeshaalee elektirooniksii hedduutti fayyadamaa jirti. Isaan keessaa Bilbilli namni hedduun itti fayyadamu bu'aadhuma isaati. Kanaaf Teekinooloojiin jireenya dhala namaa keessatti karaa hedduudhaan dhiibbaa geessisee fayyadamoo akka taanu taasisaa jira.

Aappilikeeshiniin yeroo ammaa kan walitti dhufeenya hawwaasaa daran dabaluuf gargaaru Liinkeedin jedhamuun beekama. Aappilikeeshiniin kun bifa sarara qilleensaan kan namaaf dhiyaatu yerooo ta'u, madda galii namoota dhuunfaa ta'uunis kan fayyadudha.

Meeshaa mana barumsaa keessatti waraqata lamaafi isaa ol walitti qabsiisuun nu fayyadudha. Yeroo baayyee mana hojii baayyee keessatti ni argama .fakkeenyaaf mana barnootaa, mana baankii fi waajiraalee gara garaa keessatti ni argama.

Gaachanni gosa meeshaa lolaa kan oromoo bara durii keessaa tokko ta'ee kan inni hojjatamus gogaa loonii baay'ee cimaa ta'ee fi keessa isaatti immoo akka hin uranneef sibiila itti dabalame qaba.

Suuraa kana irratti kan agarru gosoota kuduraalee fi muduraalee kanneen akka muuzii, burtukaana, avokaadoo, paappayyaa fi kannee birooti. Kunneen hundi isaanii fayyaa fi qaama dhala namaatif faayidaa guddaa qabu dha.

Meeshaan kun nyaataa gosa garaa garaa kanneen akka ittoo shiroo, moosee, raafuu, qaaraa, kan ittiin qabatanii nyaatan buddeen, hundeee diimaa fi kanneen biroo nyaataf qophaa'an qabatee jira. Faayidaan nyaata kanneeni maalidha?

Yuunivarsiitiin Booranaa akka biyya kanaatti naannoo kibba isheetti argama. Boorana keessatti ijaaramuun isaa immoo uummanni naannoo sanaa fayyadamaa akka ta'uuf gargaareera. Bakki kun gammoojji waanta ta'eef qorannoo naannoo gammoojjiitiif haala mijataa uumuu danda'eera.

Qamaleen gosa bineensota bosonaa keessaa tokko taatee kan biraa fi gosummmaan xiqqoo gara shala namaatti dhiyaattudha. Haalli isheen ittiin bineensota birootti itti dhiyaattu immoo gamna Akka Amala namaa qabdu ishee fakkeessa.

Gosti kophee yeroo waqtii gannaa uffatamu Akka waqtii isaatti rooba cimaa fi dhoqqeen waan jiruuf, waan Akka bottii dheeraa ta'ee fi miila keenya nuuf dhoksu ta'uu qaba. Bottiin maal irraa hojjatama?

Namichi maqaan isaa aartist Leencoo nama jedhamuudha. artiistii kun yeedaloo sirbaa sirriitti kan dandahuudha. artiistii kun sirba isaatti fayyadamee waan hawaasa isaa keessa jiru kan ittiin kakaasuu fi ittiin qeequudha. artiistiin lammii Oromooti. akkasumallee hawaasa Oromoo biratti baay'ee kan jaallatamuudha.

Nama yaala irra jiruufi namoota nama sana yaalaa jiran argaa jirra . Namni dhukkubsataan kun ciisee kan jiruufi ogeessonni fayyaa ammoo nama dhukkubsataa kana yaalaa kan jiranidha. Mana keesaatti argamu.

Naannoo kanatti iddoo bashannaniidha. iddoon kun iddoo namoonni baay'een ittiin suuraa addaa addaa kaa'aniidha. iddoo kanatti dikureeshiinii ykn afuuffee ykn laastikii adii fi gurraacha naanna'ee bareedee jira. namoonni addaa addaa iddoo itti suuraa addaa addaa kaa'aniidha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa gosa nyaataa buddeena jedhamudha. Buddeen kuis tirii irratti diriiree baay'inaan walirra kaa'amee gubbaatti immoo ittoon gosti garaagaraa kan naqamedha. Ittoon kunis shiroo fi kan biqilaati.

Kun aasxaa Baankii Daldala Itiyoophiyaati. Aasxaan kun gidduudhaan boca geengoofi qubeewwan kanneen akka C, B fi E ofirraa qaba. Akkasumas barreeffama maqaa baankichaa afaan Amaaraan barreeffames ni qaba. Halluun aasxichaa guutummaan isaa bifa warqeedhaan hojjetame.

Abaaboon akka biyya kanaatti iddoo guddaa qabaachuudhaan beekama. Sababni isaas biyya kana keessatti Abaaboon bal'inaan oomishamaaa jira. Oomishni Abaaboo kun naannoo Oromiyaa magaalaa Hoolotaa keessatti iddoo guddaa irratti hojjetamaa jira. Kanaan immoo bu'aa guddaan irraa argamaa jira.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa mana dhugaatii gosoota graagaraa akkasumas dibatoota dhangal'oo adda addaa kanneen halluu adda addaa qabanidha. Sibiilli waan kana irra kaa'an bakka lamatti qoodamee kan jirudha.

Suuraa kana irratti kan agarru loogoo paartii badhaadhinaati. Paartiin kun paartii amma biyya teenya itiyooohiyaa bulchaa jirudha. Loogoon kun naannawaa isaa irraa halluu keelloo fi cuquliisan kan marfamee fi boca geengoo qabudha.

Barcummaa miil-jala sadi qaban lamatu wal maddii jira. Barcummaan kuni lamaan baay'ee wal fakkaatu garuu haalli boca isaa xiqqoo gargar kan ta'eedha. Inni tokko gara miila jalaan dubatti miila banaa kan qabu yoo ta'u inni biraa immoo kan hin qabneedha.

Qaamota siyaasaa jechuun, namoota beekumsa siyaasaa qabaatanii waa'ee biyya tokkoo har'aa fi isa kaleessaa irra dhaabbatanii waa'ee isa gara fulduraa raaguu danda'anidha. Biyya keenya keessatti abbootiin siyaasaa yeroo baayyee jeequmsa waliin kan wal qabatudha.

Allaattiiwwan jiran keessaa Bullaallaan jaalatamummaa guddaa qabdi. Kana irraa kan ka'e allaattiin kun allaattiiwwan jiran keessaa hanga tokko namatti siquudhaan beekamti. Kana malees garraamii jedhamtee beekamti. Namaafis yeroo tokko tokko amala akkasii kennuudhaan ittiin waamuun barameera.

Abbaa warraa fi haadha manaa uffata adiin bakka ciisichaa fi uffata ofii isaanii bareechanii jiran. Maatiin kun kutaa mana ciisichaa isaanii keessatti daa'ima isaanii taphachiisaa kan jiranidha. Fuula ifaadhaan gammadanii taphachaa kan jiranidha.

Magaalaan Harar magaalota seena qabeeyyii Itoophiyaa keessaa tokko ta'ee, seensa kan balbala fakkaatu qabudha. Halluun magaalaan harar dibames guutummaa magaalaa sanaa keessatti halluu walitti dhiyaatudha. Magaalaan kun handhuura amantaa kamiiti?

Fakkii mana namni keessa jiraatuudha. Manni kun mana qorqorroon ijaarame yoo ta'u keenyan isaa halluu magariisaa fi keelloon dibamee jira. manni kun kallatti itti ijaarame irraa duufee jira. Akkasumallee qorqorroon mana kanaa halluu adii qaba.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura bakka lafa qonnaa baay'ee bal'aa taheeti. Lafti qonnaa kun, heektaara baay'ee yoo ta'u, biqiloota akka mishingaa fi boqqoollotu facaafamee margee magariisa ta'e mul'ata. Waqtiin kun, yeroo gannaati.

Gabaa jechuun bakka wal argaa namoota, bakka itti wal argaa gurguraa fi bitataa jechuu ni dandeenya. Namoonni waanta bitachuu fedhan, akkasuma illee namoonni waanta gurgurachuu fedhan gabaa deemuun argachuu kan danda'anidha.

Fal'aanni meeshaa qalloo sibiila irraa hojjetamudha. Fal'aanni yeroo ittoo hojjetan ittiin sochoosuuf, marqaa ittiin marquuf, garbuu daakamaa shukkaara waliin bishaanitti bulbuluu fi kanneen kana fakkaataniif kan fayyadudha. Meeshaa mana keessatti hojii danuu hojjetudha.

Manneen daldalaa hedduu keessatti haalli ittiin uffanni namni keessaa filatu sun kaa'amee jiru akkaataa namaaf mijatuu fi namni jaallatuuni. Keessumaa wantoonni akka namaa kan uffatichi itti uwwifamee taa'u sun gaariidha.

Bakkeewwan qarqara lageenii, yookaan immoo haroowwanii bakkee baayyee hawwattummaa qabuu fi namootni hiriyoota ta'an waliin deemanii kan achitti bohaaranii fi itti bashannanidha. Isaanis yabaloo bishaan irra namaan deemtu waan qabuuf baayyee nama kan hawwatudha.

Namoonni kun namoota afur ta'anii konkolaataa irraa ba'aa wayii buusaa jiru. isaan keessaa namni tokko waan akka gundoo wayii mataatti baatee Adeema jira. konkolaataa namoonni baa'aa wayii irraa buusaa jiran kun konkolaataa kan waajjira mootummaa fakkaata.

Kun konkolaataawwan bishaan lagaa keessa ce'aa jiraniidha. Lagni kun xiqqoo bal'ina kan qabu yoo ta'u, riqicha ofirraa hin qabu. Kanaafuu konkolaataawwan fe'umsaa baay'een ittuma lixanii ce'aa jiru. Namoonni baay'ee konkolaataawan kunneen akka ce'aniif gargaaraa jiru.

Dubartoota uffata aadaa dheeraa ta'e uffatanii sirba meeshaa muuziqaa dibbeedhaan sirbaa jiranidha. Baay'inaan walitti qabamanii shubbisaa jiranidha. Kunis aadaa isaaniif kabaja qabani karaa ittiin ibsan keessaa tokko yeroo ta'u, uffatni hunda isaanii bifti isaa diimaadha.

Daagaa jechuun lafa lolaan nyaatte ykn akka lolaadhaan hin nyaatamneef kan qotamudha. Daagaan kunis biyya keenya Itoophiyaa keessatti waggoota dheeraf kan hijjetamee fi hojjetamaa jirudha. Bakki daagaan kun itti qotame biyyee qabuudhaf mijataadha.

Hooggantoonni qaama mootummaa daawwannaafi hojii isaanii hojjechuudhaaf yeroo deeman humnoota waraanaatiin marfamuudhaan deemu. Kun immoo humnoonni faallaa qaamichaa ta'an miidhaa akka irraan hingeenyeef fayyada. Kana irraa ka'uudhaan hooggantoonni kun bakkeewwan hedduutti milkaa'insa eegamu mirkaneessaa jiru.

suuraa kana irratti kan agarru nama siyaasaa fi mootummaa Itiyoophiyaa kan ta'e Dr. Abiyyi Ahimeed Aggaaroo deemudhan misooma achii yeroo daawwatan agarsiisa. Misooma isaan daawachaa jiran keessaa tokko misooma qonnaa avokaadooti.

Meeshan kun Haamtuu jedhama. Innis kan tajaajilu Qamadii, Xaafii, Boqqoolloo, Garbuu fii k.k.f fa'a haamuuf gargaara. Mukaa fii sibilaa irraa ogeessan bocamee kan tolfameedha. Iddoo qabannaa isaatti wanti akka alaabaa biyyaa fakkaatu muka isaatti marfamee argama.

Bakka kanatti haadhi daa'imman ishee naannoo manaatti funyoo irra utaalchisuun taphachiisaa jirti. Haadhi kun uffata adii uffattee mataa ishee irraa shaashii hin qabdu. Daa'imman kana keessaa tokko shurraaba diimaa kaawwachaa jirti.

Biqiltuu lafa keessaa ol cabsee ba'eedha. Biqiltuun kun lafa mana keessaa kan meeshaa ammayyaan hojjetame jiru cabsee ol mutee ba'e. Biqiltuun dhalatoo kun reefa waan biqiluuf halluun isaa magariisa hin taane.

Kunneen meeshaalee elektirooniksii kan dijitaalaa odeeffannoo yookiin daataa kuusuuf tajaajilaniidha. Yookiin immoo kuustuu daataas ni jedhamu. Daataan garaa garaa bifa dijitaala ta'een keessatti kuufama. Tokkoon tokkoon isaanii hanga daataa kuusuu danda'an Giiggaa Baayitiidhaan safaramu qabu.

Fakkii kana irratti kan argamu suuraa yookiin fakkii namoota gurmuun yookiin waloon tahanii shubbisaa jiran akka tahee fakkii namatti agarsiisuu dha yookiin mullisuu dha. Isaanis shubbistoota Oromoo akka tahan namatti agarsiisa.

Konkolaataan kan ba'aa fe'u qofaa osoo hin taane kan nama bakkaa bakkatti sochoosus ni jira. Konkolaataan kun kan nama dhuunfaa yookiin kan waajjira tokkoo ta'uu kan dandeessuu fi hojjetaa kan bakka hojii geessitudha.

Kitaabni Kun kitaaba afaan oromoo yommuu ta'u maqaan kitaaba kanaaSemmoo jedhama innis bu'uura barnoota afaaniifi afoola oromooti barreessaan kitaaba kanaa immoo Addunyaa Beeksisaa Dhiinsa jedhama. Kitaabni Kun bara meeqa maxxanfame?

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa teessoo yeroo baay'ee waajjira keessatti argamudha. Akkasumas, minjaala kitaabaa fi kompuutarii of irraatii qabudha. Fuuldura teessoo kanattis fuulleen fooddaatti hojjetame ni argama. Sana keessaanis fagootti gamoowwan argina.

Abbaa amantii fi qabsaa'aa gameessa namaa Jaarraa Abbaa Gadaati. Jaarraan nama barsiisaa amantii Isilaamaa ta'ee fi akkasumas sochii qabsoo hidhannoo qabsooftonni Oromoo hedduun biyya isaanii walabaa ijaaruuf taasisan keessatti nama qooda guddaa bahachaa turedha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura beeyladootaa daandii irra socho'aa jiraniidha. Beeyladoonni kun haalluuwwan kan akka:gurraacha, burree, daalacha fi bulloo kan qaban yoo ta'u, duuba isaanitti manneen jireenyaa ni mul'atu. Bakki kun, baay'ee bareedaa fi magariisawaadha

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa lafa qonnaafi lafa qonnaa kanarrammoo midhaan oomishamee argian. Gosti midhaan kanaa ammoo boqqoolloo yoo ta'u boqqoolloon kun ammoo boqqoolloo reefu guddinarra jirudha.

Konkolaataawwan xixiqqoon baay'inaan namoota dhuunfaatiin hojii irra kan ooludha. Sababni isaas saffisa guddaa waanta qabaniif namoonni hojii dhuunfaa hojjetan kun diinagdee isaanii gabbifachuudhaaf dhimma itti bahatu. Kana malees mana hojii mootummaattis aanga'oonni itti fayyadamu.

Uummata biyya keenya keessa jiraatu hunda biratti meeshaan waraana aadaa baay'ee leellifamaadha. Meeshaa kana leellisuun isaanii rakkoowwan dhimma kabaja biyya kanaa waliin walqabatu irratti hirmaachaa turuu isaanii ragaa nuufta'uu waantota danda'an keessaa muraasadha.

Daandiiwwan konkolaataa irratti yeroo baay'ee mukkeen ni argamu. Daandiin ammayyaa kun gaafa ijaaramu gidduu gidduu isaatti mukken akka meexxii ni dhaabbatu. Qarqara immoo mukkeen gosa adda addaatu tooraan dhaabamee argama.

Akkaataa amantaa yookaan immoo ilaalcha hordoftoota amantaa Ortodoksiitti, suuraan Kun suuraa ergamaa rabbii yeroo itti jawwee waraanaa jiru kan agarsiisu yoo ta'u, innis immoo ilaalcha yaadaati malee waanta qabatamaa lafa irra jiru miti.

Gamoon kun daran baay'ee dheeraa Fi baay'ee babbareedaa kan ta'aaniidha. gamoon kun gamaaf gamana dhaabbachuun toora nammee dhaabbachaa ykn ijaaramee xumuramee kan jirudha. Gamoon masaraa mootummaa fakkaata .gamoo kanatti naanna'ee kan jiru biqilaa addaa addaatu itti marsee jira.

Oomishni midhaanii kanneen akka qamdii fi xaafii kutaalee oromiyaa bakka hedduutti taasifamu. Keessumaa qamadiin baay'inaan kan itti oomishamu naannoolee Akka Arsii, Baalee fi naannoo kallattii bahaa kanatti. Naannooleen sun baay'ee mijatoodha.

Suuraa kana irratti kan agarru meeshaalee mana keessati. Meeshaaleen kunniin teessoo halluu gurraacha qabuu fi laptooppii fuldura isaa jirudha. Teesoon kana yeroo baayyee namoota biiroo yookin waajjira keessa hojjeetutu itti fayyadama.

Akka aadaa oromootti dubartoonni kabaja guddaa kan qabanii fi uffannaa aadaa kan kan mataa isaanii uffatanii bakka adda addaa deemu. Keessumaa haadholiin siinqee ulee qal'oo siinqee jedhamu qabatanii callee mormatti uffatu.

Asxaa mooraa ispoortii Walayittaa Dichaati. Asxaan kunneen fakkii kubbaa halluu adii fi gurraacha qabu kan ofi irraa qabuudha. Asxaan kun halluu cuquliisaa kan gidduu isaa irraa fakkii uffata aadaa Walayittaa kan qabuudha.

Iddoon kun iddoo farsoon addaa addaa itti gurguramudha. farsoo kan baasuu jiru namadha. farsoon kun moqoonqoraa keessa qabeetti kan bu'aa kan jiruudha. farsoon kun jiruuf jireenya dhala namaatiif faayidaa hedduu kan qabuudha. faayidaan kunis madda galii addaa addaa nii argamsiisa.

Dubartoonni kunneen lameen uffata aadaa saba oromoo uffatanii dhaabbatanii kan jiran yoo ta'u adda isaanii irratti immoo faaya oromoo godhatanii jiru. uffanni aadaa isaan uffatan halluu akka diimaa, adii, gurraachaa fi kanneen biroo of keessaa qaba.

Suuraa kana irratti kan arginu taapellaa yoo ta'u, taapellaan kunis asxaa fi maqaa waajjiraa of irraa qaba. Maqaan waajjira kanas 'Waajjira Dhimma Dubartootaa fi Daa'imman Godina Shawaa Kaabaa' jedha. Bakki argama waajjira kanaa eessa?

mana jireenyaa, manni jireenyaa kun ammoo mana jireenyaa baayyee bareedaa ta'eefi guddinan kan qabudha. manni jireenyaa kun mana jirenyaa bifa ammayyaawaan ijaarramedha. baayyee kan miidhaguufi keessa jiraachuuf nama hawwatu dha.

Abbaan dunkaana kanaa wantoota garaa garaa kanneen akka buna, sukkaara, zayita nyaataa, paastaa, ashaboo fi kanneen biroo iddoo gabaatti gurgurtaaf qopheessee kan jiru yoo ta'u uffata halluu diimaa qabu uffatee jira.

Maal hojjechaa jira? Dargaggeessi kun fuudheeraa? Uleen isaa muka akkamii irraa kan tolfamedha? Dawitiin inni qabatee jiru kun maal isa fayyada? Kopheen isaa maal irraa hojjetaman? Halluu akkamiis qaba jettee yaadda?

Suurri nutti mul'atu kun suuraa bineensa bosona jiraatu maqaan isaa gafarsa jedhamudha. Gafarsi gaanfa kan qabu, gurmiudhaan kan socho'u, marga kan nyaatu, foon isaa soorataaf kan oolu fi bineensa balaafamaadha.

Kuduraa fi muduraa gosa biqiltootaa garaa garaa irraa walitti qabamee gurguramaa jiru. Biqiltoonni magariisni tajaajila nyaataa fayyaa keenyaaf baay'ee barbaachisaa ta'e akka soorannuuf nu gargaaru. Dabalataanis gosoota dibata rifeensaa fi qaamaa garaa garaa irraa qopheessuuf kan gargaaranidha.

Ciraakkotni gosa biqilaa kan foolii baay'ee nama hawwatu kan urgaa'uu fi kan nama harkisu kan qabudha. Biqilaan kun naannoo manaatti dhaabamuun bunatti, ittoo fi wantoota tokko tokkotti ni dabalama. Biqilaan kun naannoo kee jiraa?

Namichi kun bifti isaa diimaa dheeraa tahee bosona keessa karaa adeemaa kan jiruudha. uffannaan isaa shamuuzii adii uffatee kophee miillatti kaawwatee imala karaa dheeraa ariitiidhan geggeessaa kan jiruudha. namichi kun maqaan isaa eenyudha eessa deemaa jira

Daabee kan jennuun kun yeroo hedduu uummata oromoo biratti beekamaa kan ta'ee fi innis kan argamu bineensota kan akka jaldeessaa ajjeessuun daabee isaa irraa fudhatu. Namni bineensa kana ajjeeses akka gootaatti lakkaa'ama.

Baankiin birhaan jedhamu yeroo hedduu namoota baankicha fayyadamanii fi qusannaa raawwataniif yeroo baay'ee badhaasa ni kennaaf. Dhugaan jiru namni sirriitti qusatee ulaagaa baankichaa seera sanaan ol kaa'ate yeroo maraa ni badhaafama.

Dibanni qaamaafi rifeensaaf ta'u hedduutu jira. Dibatoonni kunneen immoo hanga garaa garaatiin waanta qophaa'uuf fayyadamtoonni akka humna isaaniitti bitatanii akka itti fayyadaman isaan gargaara. Warreen daldala isaa irratti bobba'anis maamila isaanii gammachiisuudhaaf akka filannoo hundaaf ta'utti dhiyeessu.

Bilbilli bu'aa qarooma si'anaati. Dhaloota ammaa biratti bilbila kana fayyadamuun akka dirqamaatti waantota jireenyaaf barbaachisan keessaa isa tokko ta'aa jira. Sababni isaas waantota jireenyaaf barbaachisan manuma ofii taa'anii meeshaa kanaan ajajachuun danda'amaa jira waanta'eefi.

Suuraa kana irratti kan agarru nama uffata aadaa oromoo uffatee alaangaa harkatti qabatee jirudha. Ufanni inni uffate halluu adii ta'ee qarqara isaa irraa halluu alaabaa abbaa Gadaa of irraa qaba.

Dubartiin tun uffata aadaa saba oromoo uffattee kan jirtu yoo ta'u addaa fi mormaa ishee irratti immoo faaya oromoo godhattee kan jirtudha. uffanni aadaa isheen uffattee jirtu halluu gurraacha kan qabudha.

Namoonni kunneen taphattoota kubbaa miilaa yoo ta'aan uffata halluu diimaa fi adii of irraa qabu uffatanii kan jiranidha. Duuba isaanii namoota baayyeetu jira. Kubbaan miilaa ispoortii baayyee jaalatamaa kan ta'edha.

Beeksisa yookaan ammoo agarsiiftuu mana amantaa, manni amantaa kun ammoo mana amantaa pheenxeeti. Manni amantaa kun waldaa kiristaanaa warra wangeelaa makaana yesuus Itoophiyaa naannoo salaaleetti argamtu kan nutti agarsiisaa jirudha.

Biyyi keenya Itoophiyaan gola hambaalee seenaa addaa addaa kan taatee fi kaabaa hanga kibbaatti, dhihaa hanga bahatti hambaalee seenaa hedduu ta'an kan of keessaa qabdudha. Isaan keessaa holqi soofumar isa baayyee ijoodha.

Dubartiin kun, dubartii haallu gogaa gurraacha qabdu yoo taatu, dubartiin kun fuula ishee haalluu fi kosmootiksii dibattee jirti. Dubartiin kun, rifeensa ishees dhahattee fi rifeensa isheetti rifeensa bitamee yokin wiigii itti dhahattee jirti.

Injinar Taakkalaa Uumaan nama Oromoo yeroo duraaf kantiibaa magaalaa Finfinnee kan turee fi gidduutti erga aangoo gadhiisee booddee biyyaa bahuudhaan barnoota isaa baratee dhufe. Yeroo ammaa kanas hojii gageessaa baabura Itoophiyaati.

Proofeessar Tewoodiroos Adanoon, itti gaafatamaa dhaabbata fayyaa addunya keenyaa kanatti. Innis dhalataa naannoo Tigraayi kan ta'an yemmuu ta'an, isaanis ogummaa fayyaatiin haawasa isaanii addunya kana tajaajilaa kan jiranii fi bulchaa kan jiranidha.

Poolisoonni kunneen uffata dambii uffatanii toora tokko irra dhaabbatanii jiru. Uffanni dambii isaan uffatan gosa tokko yoo ta'u halluu cuquliisa fi cuquliisa gurrraachatti siqu uffatanii jiru. Gaheen hojii poolisii maaliidha?

Dhalli namaa irra ciisuudhaaf siree hojjetatee itti fayyadama. Sireen kunis waantota adda addaa irraa waanta hojjetamuuf bakkaa bakkatti garaa garummaa guddaa qaba. Fakkeenyaaf warri maallaqa qabu gatii guddaa itti baasuudhaan bitatee irra ciisa.

Kubbaa gosa kamiyyuu taphachuuf kopheen nuti uffannu baay'ee murteessaa fi barbaachisaadha. Keessattuu kubbaa miilaa taphachuuf gosti kophee taphataan tokko hidhatee jiru qabxii isaarratti dhiibbaa fiduu mala. Kanaafuu gareen lamaanuu walfakkaataa hidhachuu qabu.

Fuula keenya gogeef maal haa fayyadamnu? Tooftaa salphaa ta'e kan fuula goge laaffisuuf fi miidhagsuuf gargaaru. Malli kunis dibata gogaaf ta'an kan maqaan isaanii 'eucerin' fi 'cetaphili' jedhaman fayyadamuudhaan fuula keenya kan miidhagsudha.

Maseenqoon meeshaa muuziqaa aadaa keessaa tokkoo yoo ta'u, mukaa fi ciraa farda irraa kan hojjetamudha. Innis kan ittiin rukutan kanaa fi waanta kiraara fakkaatu kan qabudha. Maseenqoon bakka cidhii fi eebbi jirutti rukutama.

Suuraa kana irratti kana agarru barreeffama mata dureen isaa afaan ingiliffaan barreeffame yoo ta'u afaan oromootti yoo hiikkamu, yuuniversiitii Addis ababaa biiroo qajeelcha koolleejjii bizinasii fi ikonoomiksii kan jedhu dha

Kuduraa fi muduraan bu'aa maalii qabu? Kuduraa fi muduraa kanneen kan guuboo keessatti kuufamanii jiranii fi kan ala isaa jiran maqaa isaanii tarreessuu ni dandeessaa? Halluu isaan qaban hoo himuu ni dandeessaa?

Fakkii simbirroota wal fakkaatan lama wal bira dhaabbachaa jiraniidha. Simbirroonni kunneen garaan isaanii jalli adii yoo ta'u dugdi isaanii immoo gurraacha. Simbirroonni kunneen ilkaan gabaabaa furdaa kan halluun isaa diimaa ta'e qabu.

Meeshaaleen manaa, akaakuu addaa addaatu jiru. Isaan marti isaanii iyyuu namni jireenya dhuunfaa mataa isaa gaggeeffachuuf namni mana jireenyaa isaa keessatti bitatee kan dhimma itti bahudha. Isaanis kanneen akka teessoowwanii fa'aa.

Afuuffeen yeroo ammaa namoota baay'eedhaan iddoo hedduutti faayidaa guddaadhaaf oolaa jira. Fakkeenyaaf yeroo kabaja guyyaa dhalootaa baay'ee barameera. Yeroo ammaa kana immoo manneen jireenyaa tokko tokko keessatti yeroo hunda manichi ittiin faayamee agarra.

Gammachuu daa'immanii dabaluuf meeshaalee isaan gammachiisuun haasofsiisun gaariidhaa. Daa'imman kunneen hundi isaanii haasa'aa kan jiran yoo ta'u, kunis fayyummaa qaamaa fi sammuu isaaniif gaariidha. Mattiin akka hin jeeqamneefis ni gargaara.

Naannolee yookiin magaalaa tokko qulqulleessuuf hojjettootaa fi konkolaataan gataa kosii kana baatu barbaachisoodha. Namoonni duuba konkolaataa kanaatti wal ga'anii jiran vaay'een isaanii qulqulleessitoita magaalaa yoo ta'u, konkolaatichi immoo gatuuf kan gargaarudha.

Iddoo kanatti namoonni fii makiinan fe'uumsaa akka jiruu fii naannichi bosonaan uwwifamee akka jiru arguun ni danda'ama. Akkasumas meeshaan qilleensa harkisu Windi Veenii kan jedhamu ni argama. Bifti meeshaa kanaa adii kan ta'eedha.

Gafarsi gosoota bineensota bosonaa keessaa tokko ta'ee kan bifaan sangaan fakkaatuu fi akkuma sangaa gaafa kan qabanidha. Kan adda isaan godhu immoo akka bineensaa lagatti kan galuu fi nama baqatudha.

Suuraa kanarratti kan argamu meeshaa elektirooniksii yommuu ta'uu meeshaan Kun bara durii kessa Akka televizhiniitti tajaajila ture. Akkuma televizhini bara ammaa jiraanii oodeeffannoo garaa garaa akkasumas illee waantota nama bohaarsan ille irraa daawwachuu ni dandeenya.

Meeshaalee barnootaaf nu gargaaranidha. Meeshaalee kunneenis maqaan isaanii; sarartuu, qubeessaa fi qortuu qubeessaa kan ta'anidha. Isaanis aarkitekchariifi boca gara garaa waraqaa irratti hojjachuu kan nu tajaajiludha. Yeroo baayyee barattootatu itti fayyadama.

iddoon gabaa kun uffata gosoota garaa garaa gurgurtaaf qophaa'ee qabatee jira. uffanni kunneen halluu akka diimaa, adii, gurraacha, magariisa, cuquliisaa fi halluu biroo of irraa kan qabudha. faayidan uffataa maalidha?

Saanduuqni kun saanduqa dhugaaatii alkoolii habashaa biiraa jedhamuu yoo ta'u dhugaatiin alkoolii kun kan inni oomishamu biyya Itiyoophiyaa keessattidha. dhugaatii alkoolii kana baayyisanii dhuguun qaama namaa irratti miidhaa geessisuu kan danda'udha.

Gosoota konkolaataa fe'iisaa keessaa tokko kan taate kan gommaa sadii qabduu fi akkuma baajaajii taatee garuu duubi isaa ba'aaf banamaa ta'e ni jira. Kana adda ishee godhu akkuma konkolaataa gurguddaa meeshaalee feeti.

Gabaa xixiqqaan magaalota keessatti sadarkaa gandaatti qophaa'uudhaan jiraattota hedduuf aara galfii guddaa ta'eera. Sababni isaas jiraattonni naannoodhuma isaaniitti waantota isaaniif barbaachisu argachuudhaan gara hojii isaaniitti deebi'uu akka danda'aniif isaan gargaareera jechuudha.

Suuraan as irratti mul'atu kun suuraa kophee shamarranii ti. Akkasumas miilaa fi harki shamara qeensa ishee halluu adii dibattee ni mul'atu. Kopheen kunis bifaan diimaatti kan dhiyaatuu fi ol ka'aa dha.

Kuduraa fi muduraaleen qotee bulaan gabaaf dhiyaachuu ni danda'u. Dabalataan, daldaltoonni gara lafa bittaa fi gurgurtaatti dhiyeessuun maamiltoonni isaanii akka fayyadaman gochuu ni danda'u. Kuduraa fi muduraan kunneen suupper maarketii keessattis ni argamu.

Dubartii ba'aa dugda isheetti baattee adeemaa jirtu. Dubartiin kun mataa ishee shaarbiin marattee kan jirtudha. Akkasuma faaya callee hedduu morma isheetti naqattee jirti. Dubartoonni baadiyaa yeroo baadiyaa fi magaala gidduu deddeebi'an balaa hin malleef saaxilamuu danda'u.

Gamoowwan namoota danuu jiraachisuu danda'an abbaan qabeenyaa yookiin dhaabbatni tokko ijaaruu ni danda'a. Gamoon kun ijaaramee xumuramee kan kireeffamuuf qophaa'e yoo ta'u, sadarkaa fi bal'ina garaa garaa qaba. Gatiin isaaniis akkasuma.

Nageenya biyyaa fi naannoo namoonni eeguu danda'an humnoota waraanaa leenjii mootummaan kenneefiinidha. Raayyaan ittisa biyyaa kun konkolaataa qabatanii imalaa kan jiran yoo ta'u, humnoota nageenya biyyaa jeeqan deebisuuf yookiin sirreessuuf adeemaa jiru.

Biyyi keenya Itoophiyaan ministeera barnootaa mataa ishee qabaachuudhaan biyya kana tajaajilaa jirti. Biyyi kun gama hedduudhaan ministeera garaa garaa kan qabdu ta'us gama barnootaatiin yeroo ammaa faayidaa guddaa guddaa irraa argachaa jirti.

Manneen kompiitaraa baay'ee keessatti mana keessa kompiitara hedduu kan qabuu fi namoonni hedduun qarshii xiqqoo kaffaluun shaakaluu danda'u. Keessattuu wanti akkanaa baramaa kan ta'e manneen barnootaa fi kan aanaa keessatti

Fakkii kun asxaa Federeeshinii Kubbaa Saaphanaa Godina Shawwaa Lixaati. Asxaan kun danaa geengoo kan qabu yoo ta'u halluu alaabaa abbaa Gadaatiin faayyamee jira. Akkasumallee wiirtuu asxaa kanaatti wanti danaa geengoo qabu kan halluu cuquliisaa fi keelloo jira.

Fuula keenya irraa dafqa haaxa'achuuf, funyaan keenya irraa immoo furrii baafachuuf, qaamota sirna bullaa'insa nyaataa waliin wal qabatan irraa xurii haqachuuf waanta nu gargaaru argina. Waanti kun sooftii jedhamuun beekama.

Dargaggoonni hedduun isaanii rifeensa isaanii guddisuu ni jaalatu. Dargaggeessi kun kutaa salgii isaa irra buufatee, ulee harkaan qabatee, rifeensa isaa guddifatee dhaabachaa kan jirudha. Duuba isaa immoo gumbii leemmana irraa hojjetametu argama.

Qaruuraa dhugaatiiwwan adda addaa baatee jiruudha. Dhugaatiiwwan kunneen teessuma irra baayyatanii ta'aa jiru. Dhugaatiiwwan kunneen halluu adda addaa kan akka cuquliisaa, diimaa, magariisaa fi adii kan qabaniidha. Dhugaatiin alkoolii illee keessa jira.

Oomisha midhaan Boqqolloo sandaaboo yaafatee jiru. Boqqolloon gosa midhaanii lafa qonnaa xiqqaa irraa callaa guddaa argamsiisudha. Oomishni midhaanii lafa qonnaa irraa argamu dinagdee biyyaa utubuu fi wabii midhaan nyaataa lammiilee kan mirkaneessudha.

Fakii dhiyaate kanarraa wanti nutti argamu suuraa amantoota mana amantaa Ortodoksii kan ibsaa qabatanii, uffata adiin mataa isaanii haguuganii yaadannoo guyyaa gaafa du'aa ka'uu gooftaa kabajaa kan jiran ta'uu nutti mul'isa.

Konkolaataan kun konkolaataa oomisha sassaabuuf nu garagaarudha. Oomishni kun ammoo oomisha midhaan qamadiiti. Konkolaataan kun bifa ammayyaawwaa ta'een callaa fi galabaa gargara baasuun callaa karaa tokkoon husband ammoo karaa tokkoon kan baasudha.

Suuraa dubartii beekamtuu fi kabajamtuu kan taate Maqidas Dhaabaati. Dubartiin kun rifeensa mataa ishee gabaabsitee murattee kan jirtu yeroo ta'u morma ishee irraa amartii qabdi. Dubartiin kun alaabaa Itiyoopiyaa bira dhaabbachaa jirti.

Yeroo baay'ee dubartoonni baka tokkotti ulee fi gaachana qabatanii argamuun badaa waan barame miti. Garuu yeroo sirboota aadaa adda addaa keessumaa gaafa akka gargaartuutti hojjatan waan kana qabachuun dirqamadha. Kanas yeroof malee dhugaan kan qabatan miti.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura hambaalee seenaa duriiti. Hambaaleen seenaa kun, Ijaarsota dhedheeroo yeroo ta'an, magaalaa Aksuum ,kaaba Itoophiyaatti argamutti argamu. Ijaarsi dhagaa dhedheeroon kun, muraasni isaanii jiganii lafarra ciisanii mul'achaa jiru.

Biqiltuuwwan kunneen, biqiltuu oddoo duubatti facaafamanii, marganii fi firii baasanii mul'atanii dha. Maqaan biqiltuu kanaa catee yokin mishingaa kan jedhamu yoo ta'u, yeroo baay'ee lafa gammoojjitti marga. Mishingaa irraa nyaata kam faatu qopha'a?

Teessoo akkaam bareedun argee. Teessoowwan kunneen muka irraa soofamanii mala aadaatiin ogeessaan kan hojjetaman yemmuu ta'u isaanis sibiilota tokko illee kan of keessaa hin qabnedha. Teessoowwan akkasii Kun heddumminaan naannoo baadiyyaatti ni argamu.

Oromiyaan mootummaa naannolee Itoophiyaa keessa jiran keessaa tokko ta'ee, kan dhaabbata mataa isaa danda'e hedduu qabudha. Isaan keessaa dhaabbanni Qorannoo Qonna Oromiyaa jedhamu isa tokkodha. Dhaabbatni kun qulqullina qonnaa qo'ata.

Dubartoonni kunneen uffata aadaa saba oromoo uffatanii shubbisaa kan jiran yoo ta'u duuba isaaniitti dhiiroonnis shubbisaa kan jiranidha. halluun uffata aadaa isaan uffatanii cuquliisa, diimaa, magariisaa fi kannen biroo of keessaa kan qabudha.

Masoobiin akka Itoophiyaatti maashaa mana keessaa kabaja guddaa qabudha. Meeshaan kun migira irraa haahojjetamu malee faayidaa olaanaa qaba. Faayidaan isaas biddeen akka biyya kanaatti baramaa ta'e isa keessa kaa'ama. Kana malees daldala keessatti galii gahaa ta'e argamsiisuudhaan beekama.

Kunneen shubbistoota, dargaggoota Oromoo uffata aadaa uffatanii jiraniidha. Dargaggoonni kunneen uffata aadaa bifa adiifi cuquliisa qabu uffatanii, dabbasaa isaa filatanii, adda isaanii jala hidhatanii, shimala qabatanii dhaabbatanii iiru. Duuba isaaniitiin biqilootatu jira.

Caaccuuwwanii fi calleewwan meeshaalee faayaa uffannaa aadaa uummata Oromoo keessaa isa bareedaa fi miidhagaadha. Keessumattuu shamaarran Oromoo uffannaa aadaa isaanii irratti caaccuu godhatanii yeroo deeman baayyee namatti tolu. Caaccuu baayyeen jaaladha.

Manni nyaataa, mana gosoonni nyaataa lakkoofsaan hedduu ta'an keessatti argaman yemmuu ta'an, manneen dhugaatii immoo manneen dhugaatii gosoota addaa addaa kanneen nama macheessanis, kanneen biroos baayyinaan keessatti gurguramanii fi itti dhugamanidha.

Namoota mana qalii foonii keessa kan foonni dheedhiin baay'een fannifamee jiru dhaabbachaa jiraniidha. Namoota kana keessaa tokko uffata adii dheeraa fi mataattis waan adii godhatee jira. Akkasumallee namni tokko foon gumaa meeshaatti qabatee dhaabbachaa jira.

Dhaabbanni safariikoom jedhamu, dhaabbata biyya alaa irraa caalbaasiin seenuun biyya keenya Itoophiyaa keessatti itiyoo-telekoomii waliin wal dorgommii gabaa yookaan maamilaa irra jiran keessaa isa tokko dha. Dhaabbata isaa babaldhisuuf jecha, fayidaa addaa addaa yeroo isaan hawaasaaf dhiheessan argina.

Geejjibni dhalli namaa itti fayyadamu kan galaana irra yookiin qaamolee bishaanii biroo irra socho'udha. Dooniin kun geejjiba galaanaa yoo ta'u, ba'aa baatee adeemaa kan jirudha. Kunis biyyaa biyyatti meeshaalee dabarsuuf gargaara.

Ogeessonni yaala fayyaa akkuma beekumsi isaanii dabalaa dhufeen dhibeen yaalii fayyaa guddaa barbaadu milkaa'inaan isaan biratti furmaata argachaa kan jirudha. Biiroon Fayyaa akka Itoophiyaatti baay'ina namoota wal'aansa kaleen baraaraman nutti hima.

Guchiin gosoota allaattiiwwan adunyaarra jiranii fii biyya keenya Itoophiyaa keessatti illee kan argaman ta'ee ol ka'insa guddaa lafarraa kan qabu allaattii uumama addaatti. Guchiin saffisa guddaa fii kiloomeetira dheeraa allaattiiwwan fiiguu danda'anidha.

Kutaa Bulchiinsa Magaalaa Finfinneetti kutaa magaalaa Araadaa bakka buufata fayyaa Jaanmeedaa. Buufanni fayyaa kun namoota rakkoo fayyaan dhibaman hedduu kan keessummeessudha. Yaalii dhibee garaa garaa hawaasa kutaa magaalaa araadaa fi bakka birootii dhaqaniif kan taasisudha.

Gootota oromoo keessaa tokko kan ta'e jeneraal Taaddasaa Birruun nama gootummaan baay'ee beekamaa ta'ee fi uummata oromoo biratti kabajaa fi jaalala guddaa qaba. Kanumarraa ka'uun uummanni oromoo yuunivarsiitii tokko maqaa isaan moggaaseeraaf.

Baratoota jechuun namoota ykn ijoolleen barnootaaf umuriin isaanii gahee mana barumsaa deemanii tajaajila baruu fi barsiisuu irratti kan bobba'an yoo ta'u umuriin isaanii kan wal madaalu ykn garaagarumaa qabaachuu danda'a haaqabaatu malee barachuun misooma samuuti.

Fayidaan miidiyaalee hawaasummaa keessa inni dursaa fi hangafaa, odeeffannoo qabatamaa fi qulqulluu hawaasa yookaan uummata biraan gahuudha. Qaamni mootummaa akkasumas qaamonni miti mootummaa yeroo ibsa baasan karaa miidiyaalee hawaasummaa kanneeniin hawaasa qaqqaba.

Jaldeessi gosa bineensaa kan bosona keessa jiraatuu fi ilmaan isaa immoo bobaa jala godhachuun damee mukaa irra jiraata. Kan akka bilisaan jiraatu isa taasisu immoo amala isaa damee mukaarra jiraachuuti.

Dubartii uffata aadaa Oromoo kan Baalee uffattee callee morma isheetti godhattee jirtuudha. Dubartiin kun mataa isheetti masoobii aadaa kan calleen faayyamee jiru baattee jirti. Dubartiin kun akkasumallee harka ishee bitaatti qabee calleen faayyame qabattee jirti.

Suuraa kuduraalee fi muduraalee adda addaa lafa keeshaa keessa walitti qabamanii ta'aa jiraniidha. Muduraalee kana keessaa kaarotiin halluu keelloo qabu keeshaa halluu diimaa qabutti walitti qabamee lafa kaa'amee jira. Akkasumallee kopheen namaa naannoo kaarotii kanaa jira.

Daraaraan yeroo cidhaa fi eebba barataa akka kennaatti gargaara. Daraaraan kun bifa miidhagaa kan qabuu fi halluu keelloo fi magariisa kan qabudha. Daraaraa uumamaa waan ta'eef aduutti yoo ba'e ni goga.

Fakiin suuraa irratti arginu kun madaaltuudha. Madaaltuun ulfaatina namaa fi wantoota biroo yeroo irra keenyu kan adda baasudha. Lakkooftuu gara olii isaatii kan qabuu fi hamma wanta irra kaa'ame sanaa lakkoofsaan kan ibsudha.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa Baankii Awaash jedhu yoo ta'u, taappeellaa kana irrattis xiyyi kana argamu yoo ta'u, xiyyi kunis kallattii itti baankiin Awaash argamu agarsiisuuf gargaara. Taappeellaa kana irratti asxaa baankii Awaashis in argina.

Baaburri kun abbaan qabeenyummaa isaa biyya Itiyoophiyaa yoo ta'u kan inni hojjetu Itiyoophiyaa hanga jibuutii kan ta'edha. Baaburri kun halluu akka magariisa, adii, diimaa, keelloo fi kanneen biroo of irraa kan qabudha.

Dubartiin tun uffata halluu magariisa, adii, gurraachaa fi kanneen biroo of keessaa qabu uffattee dhaabbattee kan jirtu yoo ta'u fuula ishee irraa miira gammachuutu mul'ata. duuba ishee manni citaa irraa hojjetame jira.

Barjaan kun barreeffama afaan oromoon barreeffame waldaa sharikaa hojii sibiilaa Darajjee fi Yirgaalem kan jedhu of irraa kan qabudha. Barjaan kun halluu akka cuquliisa, adii, gurraachaa fi kanneen biroo of irraa qaba.

Gosti nyaataa waan akka siliindarii pilaastikaa keessatti warshaa keessatti erga hojjatamee bahee kaa'amu tokko laawuzii kan jedhamu yoo ta'u, qabiyyeen kaarboohayidireetii inni qabuu fi baay'ee mi'aawaa ta'uu isaati. Wanti kun daabboo waliin nyaatama.

Iddoo kanatti teessuma gurraacha ofii irraa naanna'uu fi teessuma baankonii taheetu jira. teessuma baankonii kana irra wantoota addaa addaatu jira. isaanis kanneen akka laaptoppii, biqilaa qodaa keessaa jirtu teessuma kana irra jira. gatiin teessuma gurraacha ofii irra naanna'u kun baay'ee qaalii kan taheedha.

Fakkii kuduraalee gosa adda addaa kan wal irra tuulamanii jiraniidha. Kuduraaleen kunneen: maangoo, avokaadoo, timaantima fi qullubbiin diimaan illee jira. Kuduraaleen kunneen halluu diimaa, keelloo, magariisaa fi gurraacha kan qabaniidha.

Namoonni kun, walitti baayyatanii, marga magariisa fi daraaraa masqalaa harka isaanitti qabatanii fi uffata aadaa uffatanii ayyaana irreechaa saba oromoo biratti kabajamu kabajaa jiru. Ayyaanni irreecha horaa, ayyaana ji'a fulbaanaa keessa kabajamuu dha.

Moseen gosa muduraa keessaa tokko ta'ee, kan hiddi isaa akka sanyiitti bahuun nyaataaf ooludha. Moseen kunneen yeroo dhiyoo lafa keessaa bahanii kan jiran yoo ta'u, gurgurtaaf yookiin nyaataaf kan qophaa'anii jiranidha.

Dhugaatin kun dhugaatii alkoolii maqaan isaa qiddus giyoorgis biiraa jedhamudha. Dhugaatiin alkoolii kun kan inni oomishamu Itiyophiyaa keessatti yoo ta'u baayyisanii dhuguun fayyaa qaama namaa irratti miidhaa geessisa. Dhugaatin kun maal irraa oomishama?

Namoonni hojii halluu dibuu hojjetan hojii isaanii kana meeshaa Buruushii jedhamutti fayyadamanii hojjetu. Meeshaan kun hinjiru taanaan hojiin sun dhaabbate jechuudha. Kanaaf warri halluu diban kunuunsa guddaa isaaf qabu. Gabaa keessattis baay'inaan gatii madaalawaadhaan waanta gurguramuuf akka salphaatti argama.

Biqiltuun asirra jiru kun maqaan isaa leemmana jedhamuun kan beekamuudha. Leemmanni yeroo baayee waantota garaagaraa ittiin ijaaruuf kan nu gargaarudha. Akkasuma immoo naannoo isaatti daandii namoonni irra deeman illee ni argama.

Dhalli namaa daandii baafatee irra deemuu edda jalqabee bubbuleera. Daandii kana immoo maloota garaa garaatti fayyadamee baafata. maloota kana fiixaan baasuudhaaf immoo meeshaan barbaachisaadha. Meeshaalee kanneen keessaa Doozarri gahee olaanaa qabaachuudhaan beekama. keessumaa daandii konkolaataa baasuuf isa malee waanti yaadamu hinjiru.

Dubartiin tun uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa uffattee buna danfee buufame qabattee kan jirtu yoo ta'u uffanni aadaa isheen uffatte halluu akka adii, diimaa, cuquliisa, keelloo fi kanneen biroo of irraa qaba.

Qophii kabaja guyyaa dhalootaa irratti taasifamee jiru. Fiinyaa hedduun bokokfamanii, manni haala namatti toluun miidhagee kan jirudha. Kabajni guyyaa dhalootaa hariiroo jaalalaa fi hiriyyummaa namoonni waliin qaban kan cimsuu fi nama kabajatu sanaaf ammoo gammachuu guddaa kan kennudha.

Suuraan armaan olii irratti suuraa farda kooraa qabuu fi namicha mataa hidhatee bira dhaabbatu argina. Namni kun farda gaallabsiisuun yookiin gulufsiisuun nama beekamu yoo ta'u, farda adii qabatee kan dhaabbachaa jirudha.

Biqiloonni uumamaa naannoo keenyatti argaman marti fayyidaa addaa addaa kan qabanidha. Biqilaan Kun naannoo keenyatti argisa jedhamee kan beekamuu fi akka dibataatti yeroo baayyee kan itti dhimma bahamudha. Argisan bifa garaagaraa illee qabaachuu mala.

Namoonni bullukkoo yookiin kutaa hojjetan firii biqiltuu uumamaa hirbii irraa hojjetu. Dubartiin kun jirbii micireen isaa keessaa dhilame yookiin foo'ame kan foo'aa jirtu yoo ta'u, miira gammachuudhaan kan kolfaa jirtudha.

Suuraa kana irratti kan argamu suuraa hagadaa xinqishaa jedhamuun hawaasa naannoo biratti beekamudha. Hagadaa xinqishaa kunis, walqixxaatee mummuramee yookiin caccabfamee argama. Baay'inaan yeroo birraa kan nyaataaf qaqqabu yoo ta'u, hawaasa birattis baay'ee jaallatama.

Midhaan kun asheeta boqqoolloo yoo ta'u yeroo baayyee waaddamee yookin affeelamee kan nyaatamudha. Asheenni boqqoolloo biyya Itiyoophiyaa keessatti baayyee beekamaa kan ta'edha. Boqqoolloon kaarboohayidireetii waan of keessaa qabuf humna namaa kenna.

mana baadiyyaa yookaan mana muka irraa ijaaramuuf mukti dhadhaabbatee jirudha. ijaarsi kun ijaarsa gara jalqabaarra jiruufi mukeen dhaabbatanii jiranidha. mukti mana ta'uu yeroo baayyee mukeen kanneen akka baardaafii, ejersaa fi kanneen biroodha.

Iddoo gabaa kana lukkuu fi killee lukkuu iddoo itti gurguramaa jirudha. killeen gurguramaa jiru baayyee yoo ta'u lukkuun gurguramaa jiru immoo bifa akka diimaa fi adii of keessaa kan qabudha.

Kun Dr. Birhaanuu Naggaa kan jedhamu itti gaafatama ministeera barnoota federaala yoo tahuu nama jabaa fi istirateejii barnoota haala addaan kan foyyeessedha. Dr. Birhaanuun xiyyeeffanno inni barnoota irratti godhe ummata biratti maal fakkaata?

Foon, foon nuti asirratti argaa jirru kun fooni loonii yoo ta'u inji meeshaa irratti kan argamudha. Foon kun foon otoo hin bilchaatiin jiru foon dheedhiidha. Foon dheedhiin ammoo fayyaa namaaf sirrii miti.

Nama argaa jirra. Namni kun ammoo saalaan dubara yoo taatu mucayyoo bareedduu seeqqachaa jirtudha. Isheenis uffata aadaa uummata walaayittaa uffattee kan jirtudha. Bilbila harka ishee irratti qabattee naannoo biqiltoonni jiranitti argamti.

Dhugaatiin dammaa fi biqila irraa qophaa'u daadhii jedhamuun beekama. Dhugaatiin aadaa saba Oromoo keessatti iddoo guddaa kan qabudha. Yeroo cidhaa, eebbaa, iddirii fi ayyaanota garaa garaatti kan namootaaf yookiin keessummaaf dhiyaatudha.

Meeshaalee elektiriikii baay'ee walxaxaa ta'an mana kana keessa jira. Akkasumas koomputarri tokko ni jira. Shiboon elektiriikii bifa adii ta'ee fii diimaa ta'e qabu ta'uu fakkii kana irraa hubachuun ni danda'ama. Koomputara kana fuuldura meeshan barreeffama koomputara irratti barreessuf oolu jira.

suura kana irratti kan mul'atu kun Gundoo jedhama. Gundoon kun karaa aadaan harka namaan kan hojjetamudha. Gundoon kun halluu akka adii, diimaa, magariisaa fi keelloodha. Gundoon kun jiruu fi jireenya dhala namaa keessatti gahee guddaa qaba.

Maatii jechuun ilma fuudhaaf gahee fi intala heerumaaf geesse wal jaalatanii fedha isaanii lamaanin gaa'ila mataa isaanii uumatanii kan waliin jiraatanidha. maatiin kun addeemsa keessa ijoollee horatanii gammachuudhan kan jireenya isaani gaggeeffatanidha.

Dhalli namaa yeroo boqonnaatiif jecha waanta baay'ee mijeeffata. Isaan keessaa tokko teessoodha. Teessoon waantota baay'ee irraa hojjetamuu danda'a. Fakkeenyaaf muka, Sibiilaafi laastikiin warra baramoodha. Keessumaa laastikii irraa kan hojjetamu ulfaatina xiqqaa waanwabuuf fudhatama guddaa argateera.

Baaburri kun abbaan qabeenyummaa isaa Itiyoophiyaa yoo ta'u kan inni hojjetu immoo jibuutii hanga Itiyoophiyaa kan ta'edha. Baaburri kun halluu akka diimaa, adii keelloo, gurraacha, magariisaa fi kanneen biroo of irraa qaba.

Namoonni kunneen hordoftoota amantii islaamaa yoo ta'aan walitti qabamanii kadhannaa godhaacha kan jirani dha. Hordoftoonni amantii islaamaa musliima kan jedhaman yoo ta'u akka addunyaatti hordoftoonni amantii kanaa baayyee kan ta'edha.

Biqiloonni naannoo keenyatti argaman marti, naannoo uumama keenyaa miidhagsuu keessatti fayidaa mataa isaanii qabu. Abaaboon uumamaan bifa baayyee miidhagaa fi hawwataa kan qabuu fi hedduminaan yeroo waktii birraa daraaruun kan naannoo miidhagsanidha.

Itoophiyaan seenaa keessatti bara dabarsaa dhufte keessatti alaabaa garaa garaan kan bulaa turtedha. Alaabaan kun kan isa ammaa waliin halluudhaan wal haa fakkaatu iyyuu malee, asxaan isaa addadha. Kunis bara mootummaa Tafarii Mokonnon kan turedha.

Naannoo mukkeen gurguddaan jiru keessumaa naannoo baadiyyaatti namoonni jireenya isaanii guyyaa guyyaan ittiin gaggeessuuf jecha mukkeen kana jigsanii wantoota adda addaaf itti fayyadamu. Mukti guddan akkanaa kun addatti qoraan yookaan xaawulaaf oola.

Namoonni dirree kubbaa miilaa keessa jiran kunneen, namoota tapha kubbaa miilaa taphachuuf qopha'anii dha. Dirreen kubbaa miilaa kun magariisa yoo ta'u, dirree keessa taphattoonni fi aangawoonni ispoortii kubbaa miilaa ni mul'atu.

Amantaan musiliimaa biyya keenya Itoophiyaa keessatti amantaa jiran keessa isa tokko ta'ee akkuma amantaalee warra kaanii seera mataa isaa kan qabdudha. Amantii musilimaa keessatti naamusnii fi kabajni isaan waliif qaban kan nama bonsudha.

Suuraa kana irratti kana agarru nama siyaasaa fi kantiibaa magaalaa finfinnee kan taate maqaan ishee Adaanech Abeebee nama jedhamtudha. Adaanech Abeebee bakka bu'oota ummataa heddu ta'aan waliin marii gaggeessaa jirti.

Fakkii lafa bal'aa gaaraa fi dachaa of keessaa qabuudha. Naannoo lafa kanaa keessa biqiloota baala magariisa qabanii fi marga lalisaa baay'eetu jira. Lafti kun gaara baay'ee ol dheeraa ta'ee fagootti mul'atu jira.

Namni tokko gaafa miidhamni nama tokko irra gahu namoonni hedduun waayee nama Sanaa waan baay'ee dubbatu. Keessattuu nama beekamaa dhiibbaa miidiyaa hawaasaa irratti qaban yeroo miidhaan irra gahu namni hin callisu

Suuraa kana irratti kan agarru balbala seensaa yuuniveersiitii Itiyoophiyaa keessaa adda duree ta'e finfinnee yuuniveersiitii finfinneeti. Balballi seensaa kun halluu daalacha kan qabu yoo ta'u gubbaa isaa irraa siidaa leencaa lama qaba.

Namoonni kunneen hordoftoota amantii islaamaa yoo ta'aan baayyatanii dhaabbatanii kan jiranidha. Amantiin islaamaa akka biyya Itiyoophiyaattis ta'ee akka adduunyaatti hordoftoota heddu kan qabudha. Hordoftoonni amantii islaamaa musliima jedhamun kan beekamanidha.

Manni kun kan inni ijaarame marga citaa jedhamu irraa yoo ta'u, mudhii isaa irraa halluu alaabaa abbaa Gadaa kan ta'e wal duraa duuban gurraacha, diimaa fi adii of irraa kan qabudha.

Suuraan asii olitti argamu kun ammoo suuraa konkolaataa baayyeebareedduufi miidhagfamtee argamtudha. Konkolaataan kun konkolaataa kennaadhaaf faayyamtee babbareedde jirtudha. Daraaraan bifa gara garaa konkolaaticha miidhagsuuf kan itti godhamee fi bayyee bareeddedha.

Yeroo ammaa mana barnootaa hedduun sadarkaa garaa garaatiin ijaaramuudhaan hawaasa baay'ee fayyadamaa taasisuu danda'eera. Ijaarsa kana irratti hojjechuun immoo bu'aa guddaa waanta qabuuf mootummaan kanaaf jecha manneen barnootaa haaraa hedduu banuudhaan hojii eegalchiisaa jira.

Itoophiyaan dhaabatta amantaa garaa garaa wal keessa fuudhuun marii'achiisuu danda'u ni qabdi. Kunis dameen amantii naamusa biyyattiitti bu'uu danda'u akka hin hundoofneefidha. Dhaabbatni kun dhiibbaa amantaa biyyoota alaa kan naamusa isaanii dhiibu ittisa.

Alaabaan kun, alaabaa biyya tokkoo dha. Alaabaan kun bocaa fi haalluuwwan bareedoo kan qabu yoo ta'u, haalluuwwan magariisa, cuquliisa fi diimaa irraa kan hojjatame akkasumas fakki boca urjiis kan qabuu dha. Alaabaan ibsituu biyyaalessaa biyya tokkooti.

Fakkii kana irratti kan argamu suuraa mootummoota biyyoota lama yammuu ta'an kunis pirezidaantii Ijiptii Abdul Fattaa Alsiiaii fi pirezidaantii Somaaliyaa ti. Kunis hariiroo alaatiif kan walitti dhufanii fi mari'achaa jiranii dha.

Garee bineensa bosonaa kan gamtaadhaan socho'anidha. Maqaan bineensota kanaa Gafarsa kan jedhamudha. Gafarsi bineensa qaamaan guddaa fi gaafa kan qabudha. Bineensi kun baay'inaan bosona lafa margaa fi mukeen ofkeessaa qaban keessa kan jiraatanidha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa meeshaa wantootaa fi faayiloota garaagaraa irratti kuusnu kan maqaan isaa filaashii jedhamuun beekamudha. Kunis bu'aa guddina teekinooloojii ta'ee kan kompiitaroota irraa faayiloota adda addaa kuusuuf nu gargaarudha.

Namoonni kunneen uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa uffatanii dhaabbatanii kan jiran yoo ta'u baayyinni isaanii dhiira afuri fi dubartii takka qofadha. iddoo namoonni kunneen dhaabbatanii jiran mukni guddaan tokko dhaabbatee jira.

Jawaar Mohammad xiinxalaa siyaasa yommuu ta'u siyaasa biyya keenya irra jiru xiinxaluudhaan biyya keenya oromiyaa deeggara keessumaayyuu immoo adda bilisummaa oromoo deeggara akkasumas illee yaadaa fi waan garaa garaan bukkee dhaabbata.

Suuraa kanarratti kan argamu hordoftoonni amantaa ortoodooksii mana qulqullummaa kessa ta'aanii shaama ibsaa, naxala yookaan uffata adii uffatanii waaqa isaanii galateeffachaa yookaan immoo waaqeffachaa akkasumas ille kadhachaa jiraachuu isaanii agarsiisa.

Tajaajilli geejibaa, tajaajila deddeebisa uummataa meeshaalee fe'isaa kanneen akka konkolaataa, xiyyaaraa fi doonii fayyadamuun tajaajila hawaasaaf kennamudha. Biyya keenya Itoophiyaa keessatti tajaajilli geejibaa bifa baayyee hawwataa fi fooyya'aan kan kennamaa jirudha.

Namni baadiyyaa keessatti re'ootaa fi hoolota horsiisuun jiraatu eegumsa cimaa gochuu qaba. Re'oonni keessattuu baay'ee jarjartuu fi kan baay'ee nama rakkiftu beeylada baay'ee gadhee fi dabduudha. Beeylada akak re'ee rakkiftuu hin agarre.

Sooftiweerii barachuun wantoota hedduu of keessaa qaba. Namni tokko dandeettii kana barachuuf dirqama waayee kompiitaraa fi afaanota kompiitaraa hedduu gadi fageenyaan beekuu qaba. Afaanota kompiitaraa gaafa jennu maal jechuu keeyaa?

Aadaan uffaannaa sabaa fi sablammootaa biyyaa gara biyyaatti addaa addaummaa kan qabuu fi baayyee namatti toludha. Haalli uffannaa aadaa naannoo tokkoo kan naannoo biraa irraa waantota adda isaan godhan ni jiru.

lntalli kun kan baay'ee bareedduu fi baay'ee miidhagduudha. sinboo kan qabduu fi bareedinni iji ishee kuullee, bareedinni funyaan ishee migiraa kan fakkaatuudha. akkasumas rifeensi ishee morma ishee irraa darbee dugda kan gahuudha shamarreen Kun maqaan ishee eenyu

Meeshaaleen eleektirooniksii, meeshaalee manneen bilbilaa fi kompiitaraa addaa addaa keessatti itti dhimma bahamudha. Isaanis humna ibsaa eleektirikii fayyadamuun kanneen socho'an yemmuu ta'an, hojii ilma namaatiif salphisuuf kan gargaaranii fi kan fayyadanidha.

Manneen barnootaa tokko tokko keessatti darbee darbee barataan tokko teessoo tokko kan irra taa'uu fi kan irratti barreeffatus kophaatti qaba. Wanti kun sadarka gadiitti baramaa ta'uu baatus darbee darbee ni jira.

Manneen kun, manneen waldaa Kiristaana Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaati. Manneen kunneen umurii hedduu kan qaban yoo ta'an, boca geengoo akka qabaatan godhamanii kan ijaaramanii dha. Manneen kana cinaatti biqiloonni fi margi magariisni ni jiru.

Dhugaatiiwwan gosootaa fi dhibbantaa alkoolii qaban irratti hundaa'uun gosoota adda addaatti qoodamuu danda'u. Keessattuu dhugaatiiwwan qabiyyee alkoolii olaanaa qaban kan nama macheessanii fi halluun qaruuraa isaanii Akka dhugaatii achi keessaa fakkaata.

Suuraa kanarratti kan argamu kophee yommuu ta'u kopheen maashina garaa garaa waarshaa keessatti kan hojjetamu yommuu ta'u kopheen qulqullina miila keenyaa eeguuf akkasumas ille qoree, dhagaa fi wantota miila keenya miidhan irra nuu dhorkuuf gargaara

Bineensa maqaan isaa gafarsa jedhamuun beekkamudha. Bineensi kun kan inni jiraatu namoota irraa fagaateet naannoo bosona guddaa keessa bineensota biroo wajjiin jiraata. Gaanfa gafarsaa kana irrattimmoo simbirroo cirrii jedhamtuun beekkamtutu argamti.

Gosoonni dibataa nuti fuula keenya, rifeensa keenyaa fi qaamolee keenya gara biraa dibannu dhangala'aa yookaan immoo jajjaboo kan ta'udha. Lamaan keessaa inni dhangala'aan sun meeshaalee pilaastikaa kan qaruuraa fakkaatan keessatti kuufamu.

Distii bareedaa tahetti ittoon maqaan isaa shiroo jedhamu hojjetamee yeroo bahee jiru argina. Akkasumas distiin ittoon itti hojjetame kun masoobii keessa kahamee bifa nama hawwatuun yeroo inni dhiyaatee jiru argina.

Mana jireenyaa keessatti namoonni waanta irra taa'amu gosoota garaa garaa fayyadamuudhaan mana isaanii miidhaksaatu. Kun immoo akka qabeenyaatti ilaalamuu waanta danda'udha. Kana malees jireenya dhala namaatiif barbaachisoo waanta ta'aniif namni hunduu akkuma humna isaatti bitatee itti fayyadama.

Bunni naannoo keetti maaliin bullaa'a? Meeshaan humnaa fi yeroo si hin gaafanne, buna saffisaan bulleessu ni jiraa? Yoo jiraate humna akkamii fayyadameetu sitti fakkaata? Ibsaan moo humna kan birooni dha?

Namoonni mana qorqoorroo baadiyyaatti ijaaratan halluu dibuudhaan miidhagfatu. Keenyan isaa akka loon yookiin ijoolleen hin miineef immoo kellaa itti ijaaru. Balbala isaa miidhagsuuf biqiltuu garaa garaa ni dhaabu. Manni haala kanaan kan ijaaramee jirudha.

Fakiin asii olitti mul'achaa jiru kun fakii maxxanssaa yookiin tambeellaa yoo ta'u, maxxansichis maxxansa Raabsa largoo mannaariyaa. kan jedhudha. maxxansi kunis qaama daldaalaa keessaa tokko yoo ta'u innis meeshaalee gurgurtaa beeksisuuf kan gargaarudha.

Barjaa garee kubbaa miilaa Jimmaa Abbaa Jifaar. Barjaan kun teessuma barcumaa fi kubbaa gidduu isaatii kan qabudha. Kana malees walakkaan isaa halluu diimaa fi magariisaan sararamee jira. Kubbaan miilaa gosoota taphaa jiran keessaa baay'ee hawwataa fi daawwattoota hedduu kan qabudha.

Maxxansi kun, maxxansa maaliiti? Maxxansa kana irratti hojii maaliitu bebeeksifamaa jira? Namoonni lamaan dhiiraa fi dubartii ta'an as irratti mul'atan kun, uffata akka kamii uffatanii jiru? Maqaan sirba kanaa maal jedhama?

Gosoota meeshaalee miidhaginaa keessaa tokko kan ta'e calleen uummata oromoo biratti baay'ee beekamaadha. Keessumaa naannoo Akka Arsii, hararagee fi gara naannolee baha oromiyaatti baay'ee beekama. Faaya mormaa fi kan uffataa hojjachuuf oola.

Mana amantaa orthodoksii keessatti waggaa waggaan ayyaanota hedduutu kabajama. Keessumaa biyya keenya Itoophiyaa keessatti manni amantaa orthodoksii tawaahidoo ayyaana akka fannoo fa'aa gaafa kabaju harka isaatti waan akka abiddaa qabateeti

Kophee, kooheen kun kophee namoonni kaawwachuun ittiin deemanidha . Kophee kana namoonni dhiirotaas akkasumas dubartootaas kan kaawwatanidha. Kopheen kun halluun isaa halluu gurraacha yoo ta'u gogaa loonii irraa kan hojjatamedha.

Suura kanarraa waanti nuti argaa jirru kun yeroo itti hordoftoonni amantaa islaamaa tahan itti sagadaa jiranidha. Iddoo kanattis kan argaman namoota baayee uffata dheeraa uffatanii jiran yoo tahan isaaniis dhiirootadha.

Dhugaatiin kun qodaa addaa addaatti naqamee kan jiruudha. dhugaatiin qadaa kanatti naqamee jiru kun bifa addaa addaa kan qabuudha. innis bifa diimaa fi bifa bicaa ykn keelloo kan fakkaatu kan qabuudha. dhugaatiin kun dhugaatii nama machessuudha.

Jiraattonni mana jireenyaa isaanii mooraa keessatti nyaata sasalphaa dhaabanii itti fayyadamuu danda'anii jiru. Mooraa keessatti waanta akkasii fayyadamuun jiraattotaaf madda nyaataa ta'uu irra darbee gatii bittaa kanaatiif baasan akka qusatan isaan taasisuu danda'eera.

Qotee bulaan jireenya waggaa guutuu hojiidhaan dabarsudha. Qotee bulaan kun xaafii calleessee galchuuf baraayii sangootaan baraayessiisaa jira. Ofiisaa immoo itti nyaachisaa yookiin itti deebisaa jira. Xaafiin kun dhuma irratti ni afarfama.

Fifinneen magaalaa yeroo dhiyoo kana saffisaan guddachaa jirtudha. Miidhagina magaalittii kanaaf kan gumaachan humna ibsaa, daandii fi kanneen biroodha. Magaalaan kun halkan kan ka'ee jiru yoo ta'u, ifa ibsaa elektirikiin mul'ata.

Konkolaataa karaa irra tartiibaan deemaa jirudha. Konkolaattonni kunneen kan fe'isa uummataati. Baayyinaan asirratti argaa jirra .halluun konkolaattichaa ammoo gurraachaafi akkasumas halluu samaawwiidha. Karaa kana cinaatti ammoo mukeen baayyee gurguddootu argamu.

Magaalaa keessatti jireenyi mijataadha kan jedhamuuf waamalee miti. Sababni isaa waantonni jireenya dhala namaatiif barbaachisaa ta'an baay'inaan keessatti waanta argamaniif jechuudha. Fakkeenyaaf Daabboon bakka baay'eetti hojjetamee gurgurama. Kun immoo namoonni ofii isaaniitiif tolfachuu hindandeenye bitatanii akka soorrataniif isaan gargaara.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa kopheeti. Kophee kana ammoo luka namatu kaawwatee kan jirudha. Kopheen kun halluun isaa kophee halkuun adiiti. Kopheen kun kophee baayyee bareedudha.

Miidiyaaleen afaan oromootiin sagantaa dhiyeessan hedduun jiraatani isaan keessaa beekamaa fi adda duree kan ta'e "OBN" kan jedhamuu fi sagantaan isaan dhiyeessanis bifa viidiyootiin ragaan deeggaruun gaaffii uummataaf deebii laatu.

Suuraa kana irratti kan agarru gosoota kuduraalee fi muduraalee kanneen akka maangoo, avokaadoo, qullubbii diimaa, timaatima, paappayyaa fi kanneen birootu jira. Kuduraalee fi muduraalee kunneen hundi isaanii nyaataf kan oolanidha.

Akaakuun bineensota bosona jiraatanii hedduutu jira. Isaan keessaa Goorillaan tokko yoo ta'u, fuula namaa fi amala muraasa dhala namaa fakkaatu qaba. Innis daa'imman isaa balaa irraa eegee kunuunsuun guddisuu dha.

Suuraa kanarratti kan argamu magaala miidhagdee igna garaa garaa iftee jirtu yommuu ta'u bareedinni bagaala Kun guddina biyya mul'isuuf kessatti gahe gudda qaba akkasumas ille gamoowwan babbareedaatu suura kanarratti argama

Loogoon kun boca geengoo kan qabu yoo ta'u barreeffama afaan amaariffaan barreeffame kilabii ispoortii daashin biiraa jedhu of irraa kan qabudha. Loogoon kun halluu akka diimaa, magariisa, keelloo fi kanneen biroo of irraa qaba.

Suuraan mana kiristaanaa guddaa keessa agarsiisa. Namoonni baay’een uffata adii uffatanii ibsaa harkatti qabatanii sagada jiran. Karaa gidduu bifa buluu diriirfameen imalaa jiru. Pillaarri dheeraa, fakkii qulqullootaa, ifni magariisa diimaa‑ifee calaqisa.

Foon nyaata biyya keenya kessatti baay'ee jallatama yommuu ta'u foon bifa garaa garaatiin hojjetamuun nyaataaf nii oolaa isaanis: foon dheedhii, foon waadama ,foon affelama ,foon bilcheefame fi bifa garaa garaa ni hojjetama. Foon dhibba namarraa geesisu ni danda'aa?

Magaalaan kun magaalaa baay'ee guddaa fi biqiloota magariisaa hedduu of keessaa qabu yoo ta'u, magaalicha cinaatti harri lafa gadi dhooqaa keessa jirus ni jira. Magaalichi haw'ataa fi lafa bal'aa irratti kan hundaa'e dha. Harri kun, hara gadi dhooqaa voolkaanoon uumamee dha.

Faayyi miidhaginaa gabaa keessatti baay'inaan gurguramuudhaan beekama. Kana irraa kan ka'e fayyadamtoonni akka filannoo isaaniitti kan isaaniif ta'u ilaallatanii bitatu. Waanti kun immoo simboo guddaa waanta qabuuf dhugumatti miidhagina namaa dabaluu keessatti gahee olaanaa qaba.

Kutaa Mana jireenyaa keessa isaa argaa jirra. Mana kana keessa suurota baayyeetu jiru fakkeenyaa suuraa haadha waaqayyoo Maariyaamiifi mucaa ishee Iyeesuus kristoos akkasumas suurota maatii mana kanaatu girgiddaarra jira. Koorneesiinis manicha keessa jira.

Addunyaan dhugaatii garaa garaatiin gara namootaatti dhufaa jirti. Dhugaatiin kun bifa wayinii cuunfamaa kan qabuu fi meeshaa litira jedhamu keessa kan jirudha. Dhugaatiin kun namoota dhuguuf fedhii qaban qofaaf dhiyaata.

Muuziqaan sadarkaa guddina aadaa, haala uffannaa fi teekinooloojii hawaasa tokkoo ittiin basanii beeksisuu keessatti gahee olaanaa kan qabudha. Muuziqaan afaan qaba jechuun dhugumadha. Rakkoo yookaan gammachuu isaa baasee ibsachuuf hawaasti tokko muuziqaa fayyadama.

Shiboon fayidaalee addaa addaa kan nuuf kennu yookaan kan qabudha. Keessattuu bara kana manneen ammayyaawaa ta'an ijaaruuf shiboon akkaan gahee guddaa kan qabudha. Shiboon Kun yeroo manneen dhagaa fa'aa ijaaraman akka qabduutti kan dhimma itti bahudha.

Isaan kun namoota gosa garaa garaa, sadarkaa garaa garaafi umurii adda addaa irra jiran kan walitti qabamanii jiraniidha. Hundi isaaniiyyuu seeqanii jiru. Dubartoonnis ta'e dhiirri, namni ga'eessaafi daa'imman walitti qabama kana keessa jiru.

Meeshaalee elektirooniksii keessaa tokko ta'ee, kan humna aduun hojjetudha. Maqaan isaa Soolaarii jedhama. Soolaariin mana naannoo baadiyyaatti argamuuf baay'ee fayyada. Guyyaa humna aduu fudhachaa ooluun halkan immoo tajaajila ifaa kenna.

Tajaajjilli Poostaa Itoophiyaa akka biyyaatti faayidaa guddaa argamsiisaa jira. Dhaabbanni kun ummurii dheeraa qabaachuu isaa irraa kan ka'e fayyadamtoota hedduu horachuu danda'eera. Yeroo ammaas dhimmoota icciitii ta'an karaa isaaniitiin eragachuudhaan fayyadamtoota gargaaraa jira.

suuraan as irratti argaa jirru kun gaazexeessaa EBS kan ta'e nama Seefuu jedhamuu dha. Seefuun yeroo baay, ee EBS irratti keessummoota adda addaa qabachuudhaan sagantaa bashannansiisoo, barsiisoo fi haala yeroo irrattti dhiyeesuun ummata biratti jaallatamummaa argateera.

Bakka kana suuraa namoota baay'ee lafa taa'aa jiraniidha. Namoonni kun baay'een uffata halluu gurraacha qabu uffachaa jiru. Akkasumallee namoota kana keessaa tokko uffata halluu diimaa qabuun afaan hidhatee ta'aa jira.

Asxaan kun, asxaa dhaabbata abbaa aangoo nyaataa fi qorichaa Itoophiyaai. Dhaabbanni kun, dhaabbata qulqullinaa fi sadarkaa nyaataa Itoophiyaa keessa jiran to'atuu fi eeyyama kennuu dha. Asxaan kun, haalluuwwan cuquliisa, magariisa fi adii irraa hojjatame.

Meeshaaleen mana keessaa kan nyaata keessa keenyu kan ittiin bakka biraa geessinu yoo ta'e, kan qadaada ittiin cufamu qabaachuu qaba. Meeshaaleen akkanaa Kun addatti naannoo baadiyyaaf baay'ee kan fayyaduu fi barbaachisaadha

Namichi kun atileetii kan taheedha. atileetiin kun fiigicha fiigaa oolee miira gammachuudhaan kolfaa harkaa isaa lamaan achi olkaasee kan jiruudha. namichi kun uffannaan isaa lakkoofsa kudha tokkoo kan uffatuudha. atileetiin kun bifti isaa adii kan taheedha.

Mana kitaabaa kana keessa kitaaba gosa garaa garaa kan jiru yoo ta'u namni tokko mana kitaabaa kana keessa dhaabbatee kan jirudha. kitaaba dubbisuun beekumsa namaa kennuu keessatti gahee guddaa qaba.

Bakki kun, bakka bunni akka aadaa Itoophiyaatti itti danfifamaa jiruu dha. Buna akka aadaatti danfisuuf meeshaaleen akka : jabanaa suphee irraa hojjatame, finjaala, fi meeshaa muka irraa hojjatame finjaalli kan barbaachisu yoo ta'u, ixaanni illee ni aarfama.

Fakkii kana irratti kan argamu uummata Oromoo uffata aadaa isaa uffachuun akkasumas immoo bokkuu qabachuun gara jilaa deemaa akka jiran fakkii namatti agrsiisuu yookiin immoo namatti mullisu akka tahe hubanna.

Shubbisti gosa sirba aadaa Oromoo keessaa, kan uummata Oromoo shawaati. Isaanis haala sirbaa utaalanii sirbuu fi ragada gosa addaa addaa kan of keessatti qabatedha. Namoonni ogummaa isaa kanaan bahan sirriitti beeku.

Manni kun mana citaa jedhamuun kan beekamtudha. Waantotni inni irraa ijaaramees kanneen akka cidii fi leemmanadha. Akkasuma naannoo isaatti biqiltoonni kanneen akka baala muuzii jedhaman illee manicha marsanii ni argamu.

Boqqoolloon nyaata biyya keenyatti baay'ee beekamaadha. Nyaanni kun sanyii hedduu kan qabu yoota'u akkuma sanyii isaatti tajaajila garaa garaatiif oola. Boqqoollaan daakamee qofa osso hintaane waadamee, akaa'amee yookiin immoo affeelamee nyaatamuudhaan nyaata beekamudha.

Suuraan armaan olii immoo kan inni nu habachiisuu danda'u suuraa dubartii farda yaabbattee gaallabsiisaa yookiin gulufsiisaa jirtudha. Dubartiin kun uffata aadaa uffattee, callee adda ishii irra godhattee, ulee qabttee deemaa jirti.

Addunyaan keenya, gosoota sabaa fi sablammootaa lakkoofsaan baayyee hedduu akkasuma illee aadaa, amantaa, fi duudhaalee addaa addaa qaban irraa kan ijaaramtedha. Isaanis bareedina yookaan miidhagina hawaasa addunyaa keenyaaf kan gumaachan, kan kennanidha.

mana yookaan bakka gurgurtaa qinxaaboo. bakka kanatti wantoota dhalli namaa itti fayyadamuuf barbaadu hedduuti itti gurgurama. fakkeenyaaf kan argaaa jirru keessaa, kanneen akka mi'eessituuwwan gara garaa fi wantoota nyaataaf oolanidh.

Fiinyaawwan halluu gosa garaa garaa qaban kan bokokfamanii bakka tokkotti hidhamanii jiran. Fiinyaan bakka qophiin cidhaa fi kabaja guyyaa dhalootaatti bokokfamuun manaa fi naannoo manaa miidhagsuuf kan gargaarudha. Kana malees daa'imman kan ittiin taphatanidha.

Suuraa kana irratti kan argamu aasxaa kilaba kubbaa miilaa "Korporeeshinii Paaworii Elektirikii Itiyoophiyaa"ti. Aasxaan kunis boca geengoodhaan kan hojjetame yoo ta'u, cina isaan halluu gurraachaafi gudduu isaan halkuu duubaa diimaadhaan hojjetame.